Wen you don go farm go commot rice for farm, you go carry di rice soak for inside water as you soak am for inside water so na mek di rice go kon soft and den we go fit commot for di canda of di rice. You know sey aswe go harvest rice for farm, we no dey harvest am from di rice itself, we dey cut am with di whole bodi dat bodi wey dey lik elephant grass, we dey cut am, we dey soak am. Wen di we either soak am over night or we leave am for hours. So wen we don bring am now, we go gather am all together kon deyh beat am, we go beat am beeat am beat am, naw, di rice wey still get canda go kon commot for di bodi of di crop na so dat dat grass dat place wey dey like grass or wey dey like corn so, we o commot am keep dat won na e wey dey call waste, we o commot am keepo am anoda place and di only thing wey go remain na di ric wey get canda so. Da ric we go still be a t am again kon dry am so dat we go commot di canda of di rice leave di other rice so di main reason why we dey beat am tek commot di canda from di real rice na because of sey if we no do like dat, we no go fit store am, we no go fit put am for wan place na sey we won go sekll am if not, di thing go spoil all. So wen we don do am like dt, we go kon see am sey di rice now go kon stay wan side, di kanda go kon stay wan side, dat kanda wey you see so anoda way to tek commot di kanda na we go do we go throw am for air blow am but na we dey talk of sey how dem dey beat am so now di way wey we de tek beat rice na in we dey talk about. We go gather ram or beat am beat am beat am so dt di kanda go commot for di bodi of di rice o na e mek we dey beat rice locally.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

when we don come back from farm say we don harvest all our beans the beans dey dey inside something wey dey close like cover e dey be like groundnut um that thing so na im dey cover the beans and e dey dey long long long long long long so when we bring am come we go dry am again small when we don dry am small and make the thing dry so we go gather all of them keep for one place as we gather them keep for one place we go use stick begin beat them we go begin beat all the beans this beating wey we dey beat the beans no be to spoil am o na for that dry thing wey dey like groundnut wey cover the beans so make e open stay one side make the beans stay one side that thing na im we dey call shaft na so we go dey dey until we go do am like that until when the beans don stay one side and then the and the shaft dey one side we go kon carry up put for tray flat surface anything kon go there go blow am when we don blow am the beans heavy pass the shaft so the beans go dey under and the shaft go dey ontop so that e go dey easy for us to pack all the shaft commot leave only the beans so na the main reason why we dey beat this beans o the i repeat again the main reason na for us to commot the beans itself from the shaft thank you

to use this pesticide sprayer something wey we dey take pour pesticide for farm we get follow the f f following procedure number one make sure you read manual read am well well when you do?n finish to read manual na im go tell you how to put this one to this one to this one together now i go tell you wetin and wetin dey inside this e?rr pesticide sprayer number one we get pump number two we get e?r the tank itself number three we get the sprayer wey be the nuzzle make i tell you how all this thing dey work number one the tank na im dey carry the pesticide itself all the chemical wey you wan pour for farm wey be say you go no want make this thing dey again na that tank na e dey carry am while the pump na it dey pour air inside the container so that you go fit use your your sprayer so take spray for the farm as you dey press am na so the thing go dey come out pff pff like air so e dey add force for inside wetin oyibo dey call pressure so when you done finish all you go first e?rr put am together then pump am e?rr when e reach time you go come spray am two to three times or four times make you know the kind spray wey you want whether na the s splash spray or the one wey dey e?rr like like say na thread na that one wey oyibo dey call laser so all those things na you go ko?n check for very important something leakage when you do?n check for this leakage na that time wey you go know whether this thing dey good or e no dey good before you carry am enter farm o make you no pour one side plenty leave one side small

tomatoes wey you harvest for farm all of them no fit dey the same at all at all some go big some go small some go long some go round when you don pack all this tomatoes from farm come store or house or warehouse this time na im wey they go gather all of them together for one big basket when they don gather am them go begin do wetin they dey call separation them go separate all the tomatoes the big one go go one side the small one go go another side the round ones go go one side the long ones go go another side na this thing wey oyibo dey call sorting the one wey good go go one side the one wey don spoil go go another side the one wey dey very fine the one wey still strong all of them go go one side and this other thing wey oyibo dey call grading now that grading na to take the quality or the sabiness of the tomato if the thing tanda well well and if the thing no too good they go keep am one side yes na im make they dey do wetin we dey call separation or sorting when they harvest tomatoes

You don ever wonder wetin dey cause hole to dey plant? Crops wey you don plant finish, you go see hole, hole, hole for the leaf. And e dey affect the size or the yield of dis crops wey you plant. Sometimes you go come, something don chop am. Chop the leaf, chop...even come chop the fruit. come even dey chop the crop wey you dey plant. Those things na e wey we dey call pest. Pest fit be insect. E fit be rat. E fit be millipede. E fit even be bat. Or even bird. The way to stop dis pest mek e no destroy your crop, na to spray wetin we dey call pesticide. Pesticide na chemical wey oyinbo do. wey go stop all those things to dey on top of your plant. E go also help to prevent your crop to lose yield. When you plant, you dey sure say and the...and the acquired time, you go harvest your crops. This pesticide good well, well because e go help you mek you harvest plenty of your product.

Nowadays, no be everything wey fly for up na im be bird o. Sometimes, somethings dey fly for up and people dey for ground dey control am. Those things na we dey call drone Drones, some of us go dey wonder wetin e be? For farmer, drone na wetin we dey use tek pour seeds for farm for planting. We pour herbicides, we pour pesticide for farm. So dat e go go round and e dey easier as farmer to use to tek pour for everywhere for your farm than to do am for waka purpose. Now, we get two people wey sabi do dis thing. One, we fit do am locally, wey student wey dey school, or sabi people wey be technicials fit just do am, come test am locally. To tek know whether them fit do am well or them fit do am lak sabi people wey dey work for obodo-yinbo company for abroad. how them dey do their thing But, as farmer. I go advise say mek we also support dis our student wey dey grow, wey dey do dis thing. So dat we sef fit also mek them sabi more for the industry. And if them sabi, them go sell am for us cheap. And we sef fit use am well, well for our farm to tek improve our farm. Thank you!

Oya o! Time don reach for you to harvest your tomatoes. After six to eight month of wait. um E don reach time to harvest those tomatoes. To harvest tomatoes, you no need special equipment. Na just to pluck am with your hand. Yes o, you go pluck am with your hand. Once you don pluck am all, you go pack all of them put for one basket. After you don pack all of them put for one basket because you no go fit go do separation for farm, all the tomatoes go dey for one basket so dat you go save time. See as them fine. When you don pack pluck as many as you don pluck for the farm for dat day, you go come keep am for ground, do wetin we dey call sorting. Dat sorting, for our language, them dey call am to separate. When you wan separate them, you go carry the round, round ones keep one side. You carry the long, long ones keep one side. You carry the big, big ones keep one side. You go carry the small, small one keep one side. So dat you go know which one be which one. And you go fit sabi which one wey you wan replant for next planting season, for beta yield. Tomato na very good plant and e need just eight months. Before you know, you be big man. You no need any federal government work to be big person. You fit just start tomato farm for your backyard. And see am, see mama Bose. Just lak mama Bose, you fit be big person. Thank you.

Our people say, who no go, no go know. And who no know, no fit do am well. And who no do am well, no fit get beta thing. Now, e get some people wey dey waka, them dey teach farmer how to beta their life. How to mek their farm dey beta. How to mek every plant wey them plant come out beta. And those guys or those people, them dey call them facilitators. Them dey waka dey teach both young farmer o, both old farmer o. whether you be new o, whether you be old o, How to use dis chemical to mek things easy for you. Those days, hardwork, labour, we go work for farm till we tire. Yet, we no go get beta harvest. But now, plenty, plenty, plenty chemical don dey wey go help to improve the harvest. mek every of our harvest come out beta pass before. Now, to commot weed for farm, na just one chemical. To mek the crops grow well, na chemical wey they call fertilizer. To mek pest stay away from your farm, na chemical wey they call pesticide. But, problem dey o. if them no teach you how to use dis chemical, you go go use am in a way wey be say e go come kill the plant. So, e dey very proper mek we train farmers how to use dis chemical for their farm. How to use am at what quantity. Na e mek we dey waka round dey teach farmers say, 'see as e be o' so dat if you sabi tomorrow, you go tell another person.

Them say who no know, na im dey mek mistake o. And who mek mistake, na im dey ready for loss Experience them talk say na the best teacher, eh na e mek we dey carry wetin them dey call training come give young farmers. A best way to farm, na to farm 'I sabi man' Sabi man no go mek mistake because we don tell am already say see wetin you suppose do here, and see wetin you no suppose do here. No be until you go school o na im be education. I fit just come, come tell you say 'do lak dis, do lak dis' na still education be dat. Education no be until you read and write o. No be until you sabi book. No be until you be Abraham Lincoln. No, no be lak dat. Something fit don do me when I start to farm. I come say 'o, I don loss' I com learn from my mistake. As I learn from my mistake so, I come teach the young generation or the young farmers. um Na im them dey call training. With dat, when those young farmers see my loss, see wetin I don experience, see say, um when something dey happen lak dis, see as I go do here o, them no fit mek the same mistake wey I mek. Instead, them go be the best wey them fit be, and training young farmers, e go help us or help our economy boost, because food go plenty. Everything go plenty. We no go dey import things again because we go get am boku, boku, boku, boku. Thank you!

Kai! After plenty suffer, after plenty tilling, after plenty weeding, after plenty monitoring, after plenty pestidal application after plenty herbicide application, e don reach time finally to harvest. Kai! Dis na the best time of the year. Dis na the sweetest part of farming. Because every suffer, suffer wey you don suffer for farm e don reach time for you to reap the fruit of your labour, lak Bible go talk am. <laughs> Abi? Now, plenty crops dey wey you fit, um, harvest after five to six month. Some fit, e fit be potato o, some fit be tomato o, some even fit be beans. Some fit but, wetin I dey try let una know say when harvesting time reach, all your sweat, all your suffer, suffer all your money, you no go even think am again because the joy wey go dey your heart of you saying dat um, all wetin I don suffer, see the result here e don reach time. Now, when you don harvest dis thing, no be market? No be house? Everybody go dey happy, money go flow, everything go dey okay. So, you see, farming na the new oil money o, no allow mek person tell you two time o. Start a farm today o. To become farmer na the new oil money.

We get types of potato Today, I go tell una about two: the white one and the orange one, wey we dey call sweet potato. The orange one, you fit eat am raw. You fit cook am. You fit boil am. You fit mash am. Because anyhow wey you do am, e sweet. E con ten t dey like carrot, e taste like carrot. E get very high carrotine con ten t wey mek am be like carrot So, e no dey affect health at all even if you eat am raw. But, because of say e get as e go do you for belle if you too chop am. The starch wey dey inside dey very high, so, advisable, e good mek you cook am before you eat am And we get the white one. The white one, na each you fit cook. That one, even if you boil am, you do am anything, e still maintain e shape kakalaka. E no fit shrink, e no go reduce, e no go do anything. That one, e dey very, very awesome. So, you see we get plenty types of carro .um, of potato. But today, I tell una say I go talk about two.

You don go farm before see as whole man put hand for head, He dey there dey cry. He cry, cry, cry, cry. When them ask am wetin happen, He say everything wey e plant, e don finish. Now, we go come ask ourself, wetin go cause crop wey don reach for, say mek we harvest am come die like dat? um Plenty things fit cause am o. But today, we go talk of their oga kpatakpata of them all. First, dis thing na very, very, very big mata na e be dis. Pest fit just attack your crop when e don reach time for you to harvest. Some of dis pest fit be caterpillar, fit be grasshopper, dat one na their ogbonge oga e fit be worm, e fit be millipede, e fit be anything, e fit even be bird. E fit just come, come destroy everything wey you don suffer, wey you go go farm under rain. You go sun dey shine o, e dey mama you there for your farm. Rain dey fall o, e dey mama you there for your farm. Christmas o, you dey farm. Sunday o, you dey farm. Only for you, on the day of harvest to see say small ant, small millipede, small dis, don enter your farm eat everything, fio!

Everyday you see me I carry basin keep for head I dey go farm. Person go dey wonder wetin he dey even go do for farm sef? I go tell you today, if na vegetable farm, or crop farm, plenty things dey to do, lak weeding. Weeding na I go carry hoe or machet tek commot all the grass, all the weed. wey dey grow alongside my crop, to attack am, to kill am. Wey be say if e reach time for harvest, I no go see harvest because weed don tek over. or staking Staking na I go carry stick tek carry all those plant wey dey run for ground. Oyinbo dey call am clambas I go carry stick, carry am for up so dat them go fit see light. And some crops wey we dey do staking for well, well, na crop lak watermelon, yam, vegetable and so on. If I no wan talk about vegetable farming, or crop farming, other farming dey lak fishery, piggery even poultry farming. For poultry farming and everywhere, na to clean all the sawdust and piggery. You clean all the sawdust, mek the place no smell. If the place begin smell, fly go come o. And when fly come, e go infect your beds or your pigs. Them no go fit do well, before you know, them don begin dey die. Another thing na fishery, when you change the water of fish, e dey help the fish. The fish go begin do well.

God bless Cross-River State very well. Anything fit grow anywhere for Cross-River. Any crop at all fit grow anywhere for Cross-River State. I go mention some of them. Number one: waterleaf, we get water even if you wan plant am for backyard, e go grow. Number two: we get pumpkin, pumpkin leaf. The one wey you dey tek cook your vegetable soup, we get am here, plenty. Number three: we get plenty pepper. Pepper go grow very well for Cross-River. We get cocoa. We get palm. Anywhere wey you plant all dis things, e dey work. We get yam. We get banana. Plantain o. All dey grow well for dis place. Na potato you dey find? Even if you plant potato for gutter, e go grow well. God just bless Cross-River State wey be say anything wey you plant, e dey grow very well. When I say well, I mean, very even bitter leaf Bitter leaf dey grow very, very well for here. When corn season reach, if you see corn wey dey grow for our area. E dey grow very fine, very good, very big. We just thank God for the kind soil wey we get for our area.

Tell us wetin and wetin you fit do to grow crops for your area. um Na very fine question be dis o, I go show you. Number one thing wey we dey do, we go clear all the grass wey dey for the area. When we don clear the grass all, we go burn am. When we burn am, the charcoal wey from the grass wey we don burn, na e dey give wetin we dey call soil Ph. For my side, we go pour manure, when we don pour manure, we go come turn the manure, plus, we go come put the one wey remain wey be say no burn, we go come turn am put inside soil. So dat the soil go come dey very fertile and black. The best soil to plant something, all of us know say na black soil. When we don do am lak dat, the thing go come dey very fine, when we don plant anything, we go come dey follow up, we go dey monitor the plant. In case we see weed, we use machet tek commot the weed or we use hoe tek commot the weed. If we see anything lak insect or any pest lak maggot or anything, we pour pesticide tek clean the whole place up. so dat our plant go do well. Our crops and everythinng wey we plant, e go do well. Na so be... na wetin be the thing wey we dey do for our area be dat o and God don help us. E dey work for us.

Tell us how una dey prepare field for una area. Ah! I love dis question o. The question dey very good. Number one thing to do na for you to clear the field. Clear am all. When you don clear the field, you go come burn am. When you don burn, dat one na because of those giant grasses wey dey grow there. wey be say if you turn am put for the soil, mtch, e no go eh, decay quick, you go burn am when you don burn am. When you don finish now, you go come turn the soil. When you turn am, the best way to turn the soil na with tractor since na field, as na big place. Or, if you wan use manual, you fit do manual. So, we get lak three things to do for field. Number one, you fit do bed, number two, you fit do ridge. Or number three, you fit do heap. Anyone wey you choose, you go know how you wan tek do am. Heap wey you dey see so, all of them get spacing. We get ten centimetre spacing, we get twenty centimetre spacing, we get thirty centimetre spacing. We even get fifty centimetre spacing, depending on wetin you wan plant. Ridge na the same thing. You no go fit just do ridge anyhow, if not erosion go occur o. so you go know wey water dey go before you do ridge. Bed na the same thing. Bed na the easiest because na just for you to.do but you need plenty work for bed. So, na so we dey prepare am

As farmer wey you be, which kind seed wey you fit plant for your farm wey be say e go mek the farm dey beta? Wow! very good question. Mek I explain, different seed, e get different purpose. Okay.For dis particular topic, I go use palm palm fruit. We get different types of palm fruit, we get the one wey be say the kada e dey very thick. Dat one na im local man dey call agric. The mesoka dey thick. Dat one na strictly for oil them dey use am for, oil. Then, we get the one wey the.the nut inside, e dey bigger than the place wey oil dey commot from. So, we get plenty, plenty types, anything wey you wan do, na you go tek select how you wan tek plant am. So, if you wan use the kernel, you go know which seed to plant, if you want for oil, you go know which seed to plant. So, na so we dey tek select the seed to know when and where to tek plant am, which seed to tek plant. Thank you!

Tell us the farm animal wey una dey commonly rear for una area. Okay, na very fine question be dis. Mek I start with chicken. Dat one everybody dey do chicken. Rich man o, you get chicken. Poor man o, you get chicken. Another thing wey be say we dey rear commonly, na fish. Everybody wan do fish. But, because of the kind work, and because of the kind money, na for only big people, na them dey do fish. If you never ready, you no go do fish. Another thing wey we dey rear, wey dey easy na snail. Another one, na rabbit. Another one, na goat. Another one na sheep. All dis things wey I dey mention so, na wetin we dey rear for our area. One other important one na turkey. Turkey, you know say no dey too eat. Wetin e dey eat more na plant. And small of feed. Now...another one na pig. um, dat one, everywhere, e dey. Another one na I don mention goat um, we get goat. And na so, we get plenty animal too.

Tell us any two way wey una dey tek keep animal for una area. [um ]Na very fine question be dis o. Mek I answer you, follow me. The way wey we dey tek keep animal for our arae, we dey use two method. Number one: we fit build house put them inside. Or, number two: we go carry them put for outside. Anytime wey them go, go, go, them go come back inside. Na them dey go find wetin to chop, dat one no concern us. But, if na we build house for them, na we dey go find wetin them go chop. So, most times, people wey dey do dis thing more, more, na people wey get poultry farm. Wey be say na there egg dey come out from. Or na there wey chicken wey we dey chop mwo, mwo dey come out from. So, them go build either cage or, big poultry farm wey fit contain plenty birds. Or, them build small place wey be say when the birds waka, waka, find wetin to chop for night, them go just enter inside there, sleep. Tomorrow, them wake up again, tell God thank you, them don go, them don go their business. So, for my area, na just dis two method wey I don see our farmers dey practice plenty, plenty.

for my area the way they dey keep cow be say the cow dey dey for one place like that for where they fence am round with stick they use stick fence the whole place round they dey go cut food for am from outside they go cut am all throw for the cow when they do?n throw the f food for the cow when e do?n finish for evening or the next day them go come sweep the whole place gather am go throw am when they throw am the thing go come become manure but for my area they dey keep the cow for one place like that the place na im wey oyibo dey call barn but the place e?n na place wey be say they just put the cow alone and e dey dey outside they no dey put am for inside house so na just wetin my people dey do be that anytime they wan give the cow food they go go cut food from outside come give am anything wey the cow need the cow dey eat for there e dey sleep for there anything wey the cow wan do e dey do for that place so na so they dey keep cow for my area be that nothing too much thank you for lis ten ing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

Oya, come tell us how una dey take rear pig for una area um Dis question na fine question o as pig for our area na hot cake Everybody dey chop pig, everybody wan do pig farming nau so, and if you look well, na one of di easiest animal to keep becos pig dey eat anything, dem no get selection, dem eat all Their bodi get acid wey be sey even if dem eat poison, dem no go die So, how we dey take do am nau? We go build small hut put dem inside For dat hut, every day, we go dey ensure sey we feed dem but we go dey take di sawdust wey we pour for ground for dem so dat wen dem go toilet, we go clean am all comot make di place no smell or make di place no dey dirty Na so we dey do am o for our area, or we allow dem make dem waka round Wen dem waka round, anywhere wey dem go, we go call dem later, dem come eat, wen dem eat, we check dem sey dem de very well, we send dem back into their house Tomorrow dem comot again go go find wetin to eat, if we get food, we give dem If we no get food, we know sey dem don chop where dem dey. Dem go come back house, come sleep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

How una dey rear poultry for una area? Explain. Okay, I go tell you now. Number one: we go build cage. Dis cage wey we dey build so, na according to the amount of chicken wey you wan put. If you want plenty chicken, you go build big cage. If you want small chicken, you go build small cage. All na according to how much wey you get. Na so them say, no go do pass yourself. um So, when you don finish, you go come pour sawdust for the cage. Dat sawdust wey you pour so, na so dat the fowl, the temperature for im body, e go dey okay at all times. And to when he wan go toilet, he go pour am for dat sawdust. So dat the thing no go come cause fly or maggot. As you dey put, you go come put fish for them for where them dey call feeeding trough. And water can, na there you go put water. But, as e dey so, every three or four days, you must mek sure you clean the place so dat maggot no go begin grow under, and you know say maggot no good. Anything wey maggot don enter, you know say wahala dey. So, na so I say mek I come tell una o. Hope say you don learn something?

for our area people wey dey keep chicken dey follow this three step wey i go mention so number one na the place wey they dey keep the chicken e must dey very clean at least make sure say you dey clean the whole place in three to four days so that in case any chicken get yamayam for bele wey e shit troway e no go affect the other chicken as they dey breed so e better for everybody make they sweep their poultry clean number two na we dey give them vaccine this vaccine na drugs oyibo dey call am vaccine but them get plenty use because all those disease wey dey kill chicken like pox like coccidiosis e no go fit affect our chicken again because we do?n protect them from all this yamayama disease number three we dey deworm them worm fit disturb your chicken your chicken no grow the way you want am so we dey advise everybody for farm say every one week or one month comot all the worm wey dey their bele so that as they dey grow they go grow come fine and big so na so we dey do am for our area

Mention which soil wey una fit use for una area tek plant something. Clay or sandy, which one wey una dey use? Na good question be dat. Well, for my area, different soil na we dey tek do different thing... but, the one wey we dey use most na black soil. wey Oyinbo dey call loamy soil. Dat soil, e dey undergo various treatment. Before you fit get am, we go first pour manure. When we pour manure, we go turn the soil, after we don turn the soil, everything, we fit do am for lak two weeks. The soil go begin dey black, e go begin dey black, e go begin dey black. Once the soil don black, um Na e be say, treatment don complete, na so we dey tek get black soil o. Then, if we wan plant yam, na dis clay soil wey we dey use, and the one wey we dey use, e get stone. After we don plant the yam finish, after we don plant the yam finish, the clay soil, e dey mek the yam grow beta. So, na wetin we dey use be dat. We no dey use sandy soil. Sandy soil no fit hold water. So, na so.

Wetin person fit do to improve farm for my area? Okay, first thing first, I dey advise say you go clear the whole soil. When you don clear everywhere, all those tall, tall grasses, you go drop them for ground. Then, you burn am. As you burn am so, you go come carry manure pour for the soil. The manure and the charcoal now go come add more PH for the soil. You go come turn am. When you turn am, dat thing go mek your soil black and black soil na im we dey tek plant, e dey dey good for planting because e dey mek the harvest dey very good and very fine. E dey come out very well. When you don turn am, you go pour water leave am, you no go plant anything, for lak one week. Come turn again after one week, you go see say all those grass go come recompose You go come ehscatter all for under. You go come turn black soil, you go come add plenty good, good things wey go mek plant grow well. When you don do lak dat, on the second week now, you go come turn am final now, for planting. As you plant, everything go grow well. Every crop wey you plant, e go come out very fine. Nothing go do any of the crops. You go lak am because everything wey the soil need for beta harvest, e dey inside.

Wetin and wetin wey person fit do for im farm wey go stop erosion, wey go stop pest to dey attack im plant? Okay, I go talk about dis mata now, now. The number one thing wey I dey advise na when you wan do ridge, or you wan do bed or you wan do tilling, or anything, ensure say anything wey you dey do, you dey check where water dey flow from, and do am across no do am along. because if you follow the water tek do your ridge, water go wash everything commot. But, if you don know say, ah, water dey pass lak dis, okay, 'mek I do mek my bed stop the water' All the sand, sand wey the um, all the earth or the soil wey the water dey wash come you go come pack am put for the bed. Instead of am to wash am go throw for another place, because as you dey wash am so, e dey clear from small hole to big hole, to bigger hole wey be say, you no go fit control. And dat one na for soil erosion, and if you wan plant crops, I dey advise say when e reach time for planting, plant other crops lak mango around your crops, so dat all those insect and other thing, them go run, e go pursue all of them, with im odour. None of them go fit come near them because of dat odour. And if na eh... pest lak rodent, rat, buy dog. Dog na one of the most effective because dog no go gree, e no go even wan hear them. Once e just hear them, e don kill them. Na because of dat dog all of them go commot. Even cow dey fear dog. So, na wetin I get to talk be dat.

Wetin you think say woman dey do for dis agriculture, for your area? Okay, mek I answer dis question now, We all know say when e come to agriculture, na woman dey carry the mata for head because na them get more time and co-ordination when it comes to dis thing. Man no get time o. Some men, them no even wan them no even lak farm work, but woman fit work from morning to afternoon. After dat, she go still carry cassava for head tek come back. If na farm work, e be lak say na woman born with am. Why women dey for the table of everything na because of say woman dey devote time them dey devote real time for dis work. Them understand everything and wetin to do for farm. Woman fit come look plant now, tell you say dis plant no go grow now, dis plant go grow now. This plant no go grow I come born meet am say na my grand mama pass am give my mama, pass give everybody on how to do farming. Man just love to do um, other work, but woman dey devout their time very well for agriculture. All the women wey I don see for my area, all of them na majority, plenty number na woman them be, all the farmer. Them lak farm.

some of the things wey our youngito our youth dey do for agriculture include number one labour you no expect old man wey don born how many children wey health no dey okay to come begin dey till ground or to come begin dey do ridge e no go dey possible na so wetin those men dey do na to pay our youth and our youth go come go clear till and work the whole farm for them another thing wey our youth dey do na our youth dey help to connect two marketers together because they fast and they quick they go fit connect two people together so that business go flow well number three na to look for new new ways to make sure say the thing wey been dey dey hard before e no dey hard again like tilling youth go go bring machine wey go fit help us till the ground in sharp sharp sharp sharp time sometimes they fit even build the machine by themself because them be youth another thing na youth fit rise up talk to government form groups wey government go dey give grant dey give load because na them wey government wan hear na their voice na e dey dey louder now youth fit bring plenty development for agriculture make we support youth as youth na the change wey agric need

for my area e no good at all at all make woman till but e dey right for woman to own farm why e dey like this na because some of this women na widows the only thing wey they fit do take take care of their family and take care of theirself send pikin go school do plenty plenty things for house na this farm work na im make for my place king go call all the women give them land say make them go till, while um say make dem go work say make them go work make money take care of their family while men fit do other work in short for my place if they catch any woman dey till she go pay fine she fit buy goat, oil to take comot herself for wahala because na taboo they don already tell all the women say if you wan do that kind thing call man pay man make man do am na wetin youth dey do for our area be that to dey till and to dey to dey do other things but they no talk say make woman till farm woman can only own farm they no fit till the farm they fit grow crops their work na to plant na to weed na to do plenty things but they no fit till that farm

plenty farmers do?n dey do plenty things now to take ensure say food dey globally now farmers do?n dey use wetin oyibo dey call mechanization they dey use machines for farm those machines dey make work easy fast and more result go co?mo?t pass before now machine like tractor na them dey do wetin we dey call ridging they fit also do anything for farm so where manpower been dey do plenty plenty suffer suffer suffer for the farm to take do common small plot of land machine fit do am in one day farmers do?n dey do plenty things like to dey channel water from river from anywhere take put round farm they fit even take dig borehole for the farm then channel am the whole farm as they do am so water go dey dey for farm everytime so the plant no go get anything wey e?n no go lose anything wey e need to take produce better better crops and ensure say "the crop dey o?ye? farmers now do?n dey do other things like to dey do e?n crop rotation they fit plant like ten crops in a year and the farm no go still e?n lose the nutrient wey e need to take produce better better crops so now wetin me i know na im i tell una so

population explosion na big issue o population itself mean say the number of people explosion come mean say something don pass if people too much the quantity wey farmers dey produce e get inc increase and if farmers no fit get um the kind quantity wey this people need e go cause serious problem like hunger, malnutrition and many many many many disease like that because farmers go do anything to take make their money and they fit produce any kind product to also take make their money and this over population now e good still get another effect for farm because people get look for where they go stay and where farm been dey before they go begin clear that place to take build house once they don build house na to stay and farmers go comot for that place whether we like am or not the place where farmer been don dey don sabi say this place something good dey comot for here if they use am take build house they go force the farmer go for where he no know about and that place fit no dey as fertile as this other place been dey so over population e get big issue for farming

many people wey been dey work many young young people wey get power to do work don comot for village don comot for rural area go urban area go for where city dey because they say they dey find greener pastures say they dey find beta money they don tire for suffer they won begin work for government they won begin work for company this thing now don reduce the rate at which people been dey do farm work and because that rate don reduce e don go down wey we been dey produce before for farm e don follow reduce and now because food don reduce choices wey we been get before for food e no con dey again this thing now don dey cause people now they no dey eat well and if you look people some people now their body go dey show say um their body dey malnourish their body lack wetin their body need to actually grow well unemployment now don con increase because the work wey dey e no reach all the people wey dey comot from village but when you dey for farm na you be your own employer na you be your own manager work dey there plenty so to me o food security don dey threa ten ed with this urban drift

this matter no sweet for ear at all this one wey people don dey sell places land beta land wey be say cassava been dey come out plenty plenty fine fine crop been dey do well because they wan make money put for pocket this thing no good at all this thing don dey comot farmers for where they been dey before wey the dey do well for their crops carry go place wey the land no dey fertile at all now farmers dey struggle to meet up wetin people dey ask for this thing dey make farmers dey go outside to go carry crops wey other people plant to come sell and as they dey do so wetin been dey cheap before e con cost this thing government government get look into this matter well well o because if we con sell all the because of say we wan take build house the one wey go we go take chop food we no dey think of am abi now imagine person wey get one hecter of land if hundred by hundred na for calabar or anywhere for crossriver state now as i dey look as i dey tell you so now na one million naira or two million naira some places sef na six million you go con calculate how much wey you go sell con forget say that money wey you dey make na just for that time o but farm work for that same land you go make that money till your children children go con still make the money after you don chop that money finish you go con sit down regret government get look into this matter this thing no sweet at all for ear this thing dey affect us farmers e dey affect us nigerians and e fit even affect the whole world because if the whole wor con enter say they wan build house for all the land make we think where food go comot from tomorrow

First of all I go first tell una wetin be insecurity I know sey una forvillage dat grammar too big. Insecurity na big word wey oyibo man dey use wen katakata burst kasala don burst, you go se pipu dey run, you nogo fit go farm, you no go fit do anything, dat thingna wen maybe our village and anoda village dey fight, everybody no gofit go farm, di small won wey you get you go dey hollam you no want mek e finish. Dis tthing dey bring wahala come our society because farmer no go fit go farm because e dey fear for e life. Thing am na farmer kon go frm, kasala kon met am for farm, no be either di farmer go die or den go burn di farm so you see how all dis kind thing e no good for our area. Even if de won wey be sey farmer don harvest finish now e go dey protect am so dat at least e fit eat am until di katakat finish. Wen e don dey sell am now because of sey e sef follow need, e go either carry di price up or e go sey e no dey sell at all at all. So all those now e go dey affect pipu wey no get moni to buy di food now at dat particular pricwey be sey di price don carry for up e no go fit buy di food again, as e no fiot buy di food now, you go see sey opesin bodi go dey down because e neva chop food e no bela fuul, nothing nothing ey happen and anoda thing nan a sey, farm wey de don plant finish if katakata dey for farm, di crop wey don dey grow, katakata de g jkust carry their wahala go scatter all di crop wey dey for farm so all of dem de fit burn di whole farm so food no go kon dey, nothing nothing go kon dey and dis thing fit cause serious wahala for our society so na wetin I fit talk be dat for food security and insecurity.

yes to my own understanding nutrient rich variety of crops ah na the best o because sabi men wey produce this variety them take their time put their sabiness for wetin they produce if you check those kind um those type of seed if you plant am wetin dey kill other seed no fit kill them you no go waste money for pesticide you no go even waste money for herbicide you no go waste money to dey treat things wey you no suppose treat because as the seed dey come for you to plant they come with armour they wear them plenty things for body wey be say all those things no go affect them and not only that o they also do am in a way those seeds if other seed dey produce one basket of harvest this particular seed e go produce three to five basket na sabiness be that and i think na the way forward i like the idea and yes i approve am na the best way to take stop scarcity of food wey food no go dey na the best way to make sure say food dey all roun make we embrace am

e get one training wey i go for two thousand and seventeen wey federal government under federal ministry for youth and sport sponsor with hp line they train overS five hundred of us we been don reach like one thousand on how to do agric things me and some other people we choose cassava how to process am and how to plant am so after they don give us the sabi sabi wey we need to do all this things they con give us one book so that just in case we forget anything we fit go back to that book take remember say see wetin we suppose do here na for that place na i know say wetin cassava fit give you no be only garri and tapioca plenty plenty things dey cassava fit give you sweet cassava fit give you [um ]the thing plenty and then after that after they don tell us wetin to do finish for the training they con give us money sey make we no go house go sidon but make we go start make we start small so na wetin i don benefit for the training wey i go be that and i say thank you federal government for the training

This week since January, I don read books wey them sabi people write on how I fit make my cassava farm, make e good better pass before with wetin I don see, plenty things wey them tell me na number one: make I stop to dey plant cassava all round year, say when I finish to plant cassava, and I harvest am, make I leave the soil there, make the thing regain back e power and e nutrient back or if I must plant, make I plant small, small, small crops wey no go too affect the yield of the soil like pepper, like watermelon, like cucumber wey dey light but them stress or emphasize say make I at least leave the soil, make e get back e nutrient back. I also read about say how to store my product, my cassava product wey e be say e no go spoil, especially when you don finish to fry the garri, if we check, e get how you go keep garri, garri go begin dey black, e go begin dey black and also, not only that, I also read on wetin and wetin to use cassava take do, so, na the training wey I don receive these past few months and these few weeks and e don dey better my life.

́ Ah! wetin and wetin wey we fit do for primary school to help student or children make them sabi agriculture? Me, I feel say from daycare, people suppose know wetin be agriculture because from when we dey grow till when we old na agriculture wey you need money na agriculture, money, no be paper? Paper, from where? From tree. Tree no be agriculture? Na agriculture. Food wey we dey eat, na agriculture even cloth wey we dey wear na agriculture. Furniture wey dey our house na still agriculture everything for this world, na agriculture. So, where we carry those children now wey still dey grow teach them wetin dey suppose know about agriculture. All those mistake wey be dey do we no go do them again for agriculture, instead dey go grow up come dey give us better better ways to build on wetin we don already sabi and them go expose us to new new new new things on how to make our life easy for agriculture. See wetin dey happen now, before, we dey suffer ourselves wey e reach for palm palm oil, we go carry seed wey no dey good now because of say all these people them don go get sabi sabi for school, them don give us new new seed wey be say na oil full inside so, wey one tree be dey give us one gallon of oil, one tree now fit give us five gallons of oil na because of say those people start from small take sabi wetin be agriculture. So, I think for my own o, na make people start from small begin learn agriculture.

calculate am now say five hundred farmers come join body with other farmers wey don already dey, na e be say food go plenty. Yes o! I know say this training go help our food to dey yakpa for this our area because this one wey federal government train us so, them no only help for training us, them come give us money make we start up. Just think am na, as them train five, over five hundred of us, and now, we don already get other farmers on standby, wey don even dey work for years now, We no go dey suffer all these things wey we dey suffer say food no dey again. Just like that, nor only say, food go plenty, people go get choice to make, because all of us now, we dey do different things, if this one dey dey sell crayfish, another person go dey do bonga fish, another person go dey do different, different type of fish. All of us no fit do the same thing na. even if all of us wan do the same thing, everybody go get choice of what and wan buy and food go dey yakpa, but if na the one wey be say, government no do this training, we still go dey suffer say food no dey, because the other farmers, them go still dey struggle to take reach everybody, so, this one na big gbosa to the federal government, them try well, well for the training

Bio agriculture na when we take wetin dey our surrounding take pursue all those yama, yama wey dey kill our crop for farm. Some ways to do this thing na when we plant, em, crops like marigo or plant like marigo and some other plant wey fit pursue all these pest commot for our farm. Instead of us to dey use chemical like herbicide, pesticide. These things get bad effect for our soil because whether we like am or not, chemicals wey we dey pour to take help our crops, e dey kill the soil, but, when we dey use natural things from our society, from our environment like our manure instead of to use fertilizer, e dey help the plant, e dey help even the air, even our water, e dey follow help am, as we dey pour this chemical, so, this chemical, e dey commot like gas like air, and as we breath am put for our body, e no fine. So, when we dey use our natural things wey dey for our farm to take help our crops grow well, e no dey only help the crop, e don also help the farm, so, na wetin I get talk about bio agriculture be that

Yes, I support this thing well, well, whether we like am or not, draught na one of the major killers not to only land, but to farm, draught means say, water, no go dey at all at all, for the farm, e go begin dey make the farm dey crack, things wey dey grow no go grow again because everything water e don finish. How to stop this draught na when we begin plant, um crops, like um cover cloth wey be say e go guide against [um ]direct sunlight, for the crop. If you also dey do munching, munching no go gree make sunlight come direct for the land not only wey this um, cover clothing and munching go stop draught, e go follow stop erosion. Erosion na one thing wey dey easy to prevent, but very hard to fight, e no go only want you as farmer to come fight am, e go want other people like government, companies to come fight am, that thing no easy because e don bad people land tire, e dey chop am well, well. so, the best way to take fight this draught and this erosion, na for us to practice this biodiversity thing, e go helep our land well, well

For cross river state na new new method like to dey use machine tek go farm na. before before, pip dey use their hadn de call am manual labour den go use their hand tek do all dis work for rice farm and dat thing no dey easy at all every morning you go waka dey do dis dey find watr dey do all dis won but now, na machine dey do am. Den even di water wey den dey use for farm, na machine we dey use pour di water for farm. Tjhose machine na in English man ey call automated irrigation syste. E know sey di grammar big but I go explain. Dat machine den go connect pump from either borehole or anoda source as den don connect dat pump so de go kon carry am connect where di farm de dat water we dey connect for farm so, na in go help di whole farm, di farm go kon dey beta e go kon dey soft. So di rice go continue to get water at its very time and e no go gt problem, na you now go know how you won teek control di water mek e no dey too much and mek e no dey too small. Anoda wan na sey di rice wey we dey plant na, na wetin oyibo give us, de don threat di rice so e no dey like before wey rice go dey commot small small small small seed, now di rice wey we dey plant na, na oyibo man do dat won, de dey call am improve seed, as you plent am for ground if you dey commot one basin grom di local rice, dis won fit give you like three or four basin because de don improve di seed you go see am sef. Anoda wan na be sey we dey use wetin oyibo man dey call drone, I go explain wetin be dat drone dat drone be like bird di thing go go up from ground na we dey use wetin de dey call remote tek control am, e go chek di whole farm ensure sey katakata no dey di farm like sey wan place wahala don dey sey you swe small small yellow yellow thing for di rice wen be sey di rice don get wahala instad of am to affect every other won, you go go ther go commot that particular won so dat wahala no go affect di whole of dat place so na wetin we don dey do for cross river state be dat.

To me modern method better pass traditional method, because, all those suffer suffer wey people dey suffer for farm, say them dey go weed, them dey go country, them dey go tilling, them dey go ridge, e no dey again, because, oyinbo don use their sabi, sabi take bring machine wey them dey help to do all these thing. so, wetin people be dey take one hour do before, person fit still do am in less than ten minutes, all these thing na because of say people think and them say make them bring a thing to modern age. number two, the seed wey we dey plant for farm before, e come get better quality because people don use their sabiness take dey work on those seed, seed like palm oil, palm oil before, tree wey dey give us one gallon of oil, fit give us four gallon, because those days I grow up come meet am say kernel, um, palm fruit be dey get big seed wey be say na big big kernel, but now, you go see big seed na small kernel, but the other side or na oil, so, you see, modern technology don really help us. I no talk say traditional practice no good o, but I dey give my gbosa to modern method because whether we like am or we no like am, this thing don come, e don really help us, e don really make our harvest, e don big pass before.